Gbampiɛla laɣim gbampiɛla du karili ŋɔ puuni bɛ. zooya pam paɣsara ni nachimbi zooya bɛ puuni shɛbi yɛ neen piɛla piɛla ka shɛbi yɛ neen gari gari ka bɛ gbubi foto kara kara ŋmaara foto kara maa puuni zaɣ kara mini zaɣ baligu gba bɛla di puuni